Noba, noba la ze, bibiiri la zeŋ, bibiiri bayopoi, ka kaŋ kuree e dɔre, ka kaŋ seɛ kuri sɔglaa, ka kaŋ zeŋ ti o nu kyɛ more laare, ka kaŋ nɔge o gbɛɛ taa, ka kaŋ teg, ka kaŋ teŋenoo o nimiri ka boŋ peɛle biŋ kɔge kɔge ba ka ba zeŋ daa zu. 13380

Dͻbͻ bayopoui la su kpare tevaare kyԑ ka pͻge boŋyeni poͻ ka ba e banii. Koo su kpare kaayaa kaa waa zeԑ kyԑ koo eŋ nutoore sͻgelͻ kyԑ more laara morͻ morͻ morͻ. Kaa ba mine vͻgele zupili zeere ane zupili peԑle a are eŋgenea toma zie nimitͻͻreŋ a lԑ.

Bondirii bee laa pelaa poɔ, ka a mine waa zeere, ka a mine waa dɔzɔŋ, ka a mine waa tevaare, ka a zama ŋma dɔgle a zusoga kyɛ ka a be laa pelaa poɔ a veɛlɛ a zaa. 13410

Tee teere la gboŋ taa waa limm, ka ba maalaa mine a maal eŋ, zie, kaa a tevaare bebe kaa mine e dɔzɔŋ kaa mine waa a tevaare kaa mine yi tɛmpɛloŋ ka nembata are, a nɔgaa teere taa, kaa kaŋ eŋ nɔɔte sɔglɔ.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

Pͻ pͻge, pͻge la zeŋe dakogi zu a laana kͻmpiita kyԑ pͻge o noͻre muromuromuro a eŋ wͻͻkye kyԑ su kpare sͻgelaa, a seԑ kuri sͻgelaa, kyԑ biŋ kͻlebaa ko o taa, ka bondͻzͻŋ be a kͻlebaa poͻ.

Dɔɔ dɔɔ maalɛ soola ka bibiiri zeŋ ka kaŋ gbi dumo ka kaŋ wa su kparoo, ka kaŋ seɛ kursɔgelaa ka nyɛɛ yiruu nyɔboori fẽẽ. Ka kaŋ pɔg'o noɔr, ka kaŋ ar dendeŋ teɛ seɛ, kyɛ ka kaŋ taa bie kyɛ teɛ seɛ k'o kparoo waa pelaa.

Pɔg o pɔg la pɔge la zeŋ dakog zu, a seɛ wagyɛ ko waa zeɛ ane ull kyɛ su kpar kparoo ko taa pelaa ane ull a leŋ diiku a ŋmaara waa ennɛ kãã poɔ naŋ dogele daŋaa vuuŋ, ka suree laraa kãã poɔ kyɛ ka oraba biŋ kaa yãã waa sɔgelaa a kɔgoo.

Būū, buu die lɔɛ gyamaa, ka a sᾱᾱ, a ŋmɔgle, ŋmɔgle, ka nensaaba be be ka teɛ are a boma poɔ, ka saŋ bɔɔde are, dankyini are, ka a lɔɛ mine be be, ka a ziiri mine e peɛle, zeere, ka noba waa gyamaa a yɛre a zie poɔ, kyɛ ka nyoore ŋmeɛlɛ.

Noba banuu la, noba banuu la zeŋ ne tevaare, ka ka ba mine gbi dumo ka kaŋ seԑ kure pelaa eŋ nͻͻte peԑle. Ka a tevaare mine e la uuli, ka mine e dͻzoŋe kaa mine e zeere ka a bie kaŋ gaŋ kͻge. Ka a dͻͻ kaŋ toore nutoore peԑle kyԑ de o nu ted aa.

Dɔbɔ, dɔbɔ bayopõi la maala soolare ka ba bata seɛ kuri sɔgelɔ ka kaŋ vuuni ky ti o duni kyɛ, kyɛ su kpare pelaa a de kpare sɔgelaa ŋmaa a vv, ka ba banaare vɔgele zupili dɔzɔŋ ka a yiri waa dɔzɔŋ ka sazu waa zeɛ.

dɔɔ la . dɔɔ la vũũni maala soola binne. A su kpare sɔgelaa aseɛ kuri sɔgelaa o ba eŋ nɔ2teɛ kyɛnyɔge a soola taa ka booti zeɛ gaa te biŋ ka a dendɔnoɔre you ka saseɛ kpeɛrɛ a deri poɔ. kyɛ ka dɔɔ kaŋ gaane o gbɛre naa kyɛŋ kyɛ seɛ kuri pelaa kyɛ suli o zu ka neɛ are su kpare zeɛ a de o nu nyɔge taaboore.

Bibiiri la gaa baa te ɔnnɔ kõɔ ne booti. Ka kaŋ booti e ul, ka kaŋ booti e pelaa ka o seɛ wagyɛ ka o taa zeere ne sɔgelɔ k akaŋ su kpare dɔzɔŋ ka o ŋmaa pelaa ka sɛge sɔgelɔ bebe. Ka kaŋ su kpare sɔgelaa ka o taa sɛge peɛle kyɛ ka o gbɛre kaŋ kpɛ a kõɔ poɔ.